Oombaanga, MoNamibia omu na Oombaanga odhindji, yimwe yo moombaanga ndhoka hadhi adhika moNamibia oyo oStandard bank, ombaanga ndjino ohayi kwathele aakwashigwana omakwatho ogendji, ohayi kwathele aakwashigwana opo yakale ya pungula iimaliwa yawo uule wethimbo nethimbo.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu keshe monkalamwenyo. Okutya iimaliwa yimwe yokiilongo yimwe ka yina ongushu nongele oweya oku shi longitha moNamibia ,ohashi kala shina ongushu yokamaliwa okashona ngele ta shi ya kiimaliwa yetu ya Namibia.

Iimaliwa. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oopumbwe dhetu. Oompumbwe ndhika ongaashi, okulanda iikutu, okufuta omeya, okulanda iikulya, okufutila aanasikola mboka ye li kiiputudhilo yo pombanda oshowo mboka yeli pomanongelo gopevi.

Standard Bank ndjino oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi adhika moshilongo shetu Namibia. Ombaanga ndjino ohayi gandja omakwathelo kaakwashigwana yaNamibia, unene tuu ngele tashiya poku gandja omukuli nenge okugandja oshimaliwa shomeendelelo.

MoNamibia omuna oombaanga odhindji aluhe odhi hole oku kwathela aanasikola mboka yeli kiipitudhilo yopombanda. Yimwe yomoombaanga ndhono oStandard Bank, ombaanga ndjino ohayi gandja omayambidhidho kaanasikola mbono taya ilongele uulongelwe wunasha nomahooli.

MoNamibia omuna oombaanga odhindji. Ombaanga yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi adhika moNamibia oyo oNedbank. Ombaanga ndjino otayi kukwathele opo wukale inooya momukweyo ngoye to tumu oshimaliwa kuyakweni, ohodhengele owala onomola yili po ya tu lwapo kombaanga 0819592222.

Ombaanga yaVenduka OBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi adhika moNamibia. Ombaanga ndjino ohayi londodha oshigwana kutya uuna wi iyadha wu wete oshimaliwa shoye tashi zi ko kongodhi kambadhala wu dhengele ombaanga ko 061 2991200.

Aantu oye na uulongelwe mbono hayi ilongele kiiputudhilo yopombanda yokuhonga iipilangi. Iipilangi ohayi vulu nduno okugongelwa e ta yi ningwa ondumba nokonima, opo nduno tayi hongwa iitaafula, iipundi nayilwe.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu kehe moshilongo. Uuna wa adha omuntu Keena oshimaliwa ombili yokomwenyo ohayi vulu kukala yakanapo thiluthilu.

MoNamibia omu na oombaanga odhindji yimwe yoombanga ndhoka tadhi adhika moNamibia oyo oNedbank. ONedbank oya simana, oshoka ohayi kwathele aantu opo ya lye omukuli ya vule okwiilandela oompumbwe dhawo.

Aantu oyendji mboka yeli momagumbo gomoondolopa ogena omashofa . Mbino oyo iipundi mbyoka hayi landwa moositola , yina ondilo nohayi ningi omalukalwa nenge omagumbo gakale taga monika nawa.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu kehe monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa osha simana, oshoka ohashi kwathele okulanda oompumbwe dhetu ngaashi iikulya nosho wo iizalomwa.

Iimaliwa Oshilongo Kehe oshi na iimaliwa yasho . Kehe iimaliwa yoshilongo oyi na edhina lyoshilongo shono. Oshiwanawa okukala wu na iimaliwa megumbo, oshoka ohashi kwathele okulanda oompumbwe.

MoNamibia omu na oombaanga dhi ili nodhi ili. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dho moNamibia. Ombaanga ndjino ohayi adhika moondoolopa ngaashi: Otjiwarongo, Oshifo, koRuacana, Swakopmund, Oshakati nOngwediva.

Iimaliwa Muuyuni auhe kehe oshilongo oshi na iimaliwa. Iimaliwa yoshilongo shono ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo shono, ngaashi iimaliwa yaTanzania ya shangwa ombaanga yaTanzania.

Uutekinolohi muuyuni mbuka wongashingeyi ito adhawe aantu taya yalula iimaliwa noonyala nenge koomuma. Opuna owala okashina mono hamu tulwa iimaliwa etayi tameke tayi yalulwa kokashina hoka.

MoNamibia omuna oositola odhindji, oositola odhili mo dhiikwatelela kwaashoka hadhilanditha, dhimwe ohadhi landitha iikulya, dhimwe oha dhi landitha iikunwa.

Ngele tashi ya pomagumbo gokondoolopa, miinyanga yawo ohamu adhika omatyofa. Omatyofa ohaga ningi egumbo li kale tali monika nawa, nohali monika lela li li pamuthika gopandoolopa.

Moshilongo shetu omuna aantu yena omaulongelwe giili no giili yamwe oyena uunongo woku tota nenge woku honga iipundi niitafula, eta yeyi landitha po, eta yiimonenemo iimaliwa yawo yene.

Muuyuni omwa kala ombaanga hayi ithanwa WesBank. Ombaanga ndjino ohayi kwathele opo aantu ya kale yii landela iihauto yawo. Omwedhi ngoka to landa oshihauto ,ha go omwedhi to tameke oku futa ,oto futu oku tameka konima yoomwedhi ndatu .

Oositola odha simana unene kaakwashigwana oshoka ohadhi eta oompumbwe dhaantu popepi, unene tuu oositola ndhoka dhili komikunda nenge dhili kuushayi. Oositola ombwanawa oshoka mbono haya longomo ohaayi imonene oshimaliwa shawo shokomwedhi

Iimaliwa Iimaliwa oya simana unene monkalamwenyo yomuntu. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho shi ikolelela kondjundo yiimaliwa nasho. Iilongo yimwe ngaashi Congo oyi na ondjundo yi li pevi ngele tashi ya kiimaliwa yetu ya Namibia.

Iimaliwa, Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, ashike iimaliwa oyina uuwinayi, oshoka uuna wa kala wuna iimaliwa ohashi ku etele onkalamwenyo yoye yi kale yili ya mbandapalekwa lela, oshoka ongoye ho ningi omufekelwa nenge omutamanekwa omunene gombudhi. Oombudhi odhi hole iimaliwa.

Iimaliwa oya simana unene moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi tu kwathele okudhengapo omaluhepi getu nuuna omuntu ena oshimaliwa oha kala ena ombili yokomwenyo.

Aanasikola oyendji oya ya kiiputudhilo yopombanda yamwe oyi ilongela okuhonga iipilangi. Uuna wiilongela okuhonga iipilangi oho vulu oku kala to landitha iitaafula yiipilangi niipundi yiipilangi.

MoNamibia omu na oombaanga odhindji yimwe yomoombaanga ndhono oyo oStandardBank. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakulukadhi nenge ndi tye aakiintu mboka ya hala okunkondopalekwa opo yaye pombanda nomikuli opo ya ninge oongeshefa dhawo.

Iisimpo Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shina edhina lyasho. Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shina ongushu yasho. Uuna wa adha waya kiilongo yokuuzayizayi kaantu mbono ohaye ku kwathele nduno opo yeku pe iimaliwa yomoshilongo shawo shi ikololela kondjundo yoshimaliwa shono weya nasho shaza koshilongo sheni.

Moshitunda shetu omuna oositola odhindji. Oositola dhika odhindji odha totwapo kaazayizayi. Aazayizayi oyo ngaashi aaIndia naaChina. Aantu mbaka ihaya futu aakwashigwana yetu Namibia ondjambi ombwaanawa. Oye hole oku nyokoma aaniilonga yawo.

Oombaanga MoNambia omu na oombanga odhindji. Omu na ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga yoStandard nombaanga Venduka. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhono yi hole okukala ya tula po iinima tayi sindanwa kaakwashigwana. Ohayi kwathele, opo yi hwahwameke nenge yi tse omukumo aantu opo ya ka patulule omayalulo gawo nombaanga ndjika yoBank Windhoek.

Bank Windhoek Ombaanga ndjino oyina uushina mbono wuli pondje, hawu vulu okulonga momasiku gomafudho . Uushina mbuno ohawu kwathele uuna omuntu ahala oshimaliwa. Ohawu kwathele wo uuna omuntu wahala okukutha oshimaliwa kombaanga.

Monamibia omuna oombanga odhindji. Ombaanga yimwe yomoombanga dhono ohayi ithanwa ombaanga yaVenduka. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakwanezimo nenge mboka yahala ku hokana omikuli opo yavule okuninga oshituthi shawo niimaliwa.

MoNamibia omuna oombaanga odhindji. Ombaanga yimwe yomuyo oyo ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aantu opo yi ilandele o radio yomuzizimba dhawo nenge nditye oRadio yomuzizimba kombiliheelela, shaashi ohayi gandja omukuli kwaamboka kaayena oshimaliwa.

Uutekinolohi. Oositola odhindji odhina uushina mpoka hapa futwa nenge nditye okompiuta. Uuna omuntu ta futu iinima ohayi tulwa owala mokompiuta eta pewa oshendja ye. Omayalulo oga za kokompiuta kapuna ngoka a tulamo omayalulo.

Iimaliwa. Iilongo ayishe yaAfrica oyi na iimaliwa. Iimaliwa oyi na ondjundo shi ikololela koshilongo yalo. Ngaashi Namibia oku na oshimaliwa shi na ondjundo shi vulithe iimaliwa yayAngola. Ashike iilongo yimwe ngaashi yaEurope oyi na iimaliwa yi na ondjundo yi vulithe iimaliwa yetu yaNamibia.

Omatala ogo omahala ngoka ha ga adhika moondoolopa nenge muushayi ha ga landithwa iinima kaantu mbono ha ya vulu okukala taya ulike omauliko giipindi gawo. Omatala omawanawa kwaamboka ye li mo taya landitha oshoka oha ya imonene oshimaliwa shawo.

Oshimaliwa oshasimana unene monkalamwenyo yomuntu , oshoka uuna waadha aantu yena oshimaliwa nombili yokomwenyo ohayi kalapo . Oshimaliwa ohashi tu kwatha okulanda iipumbiwa yetu moositola ngaashi okulanda iikulya niizalomwa.

Iimaliwa kayishi iiwanawa uuna wuyi na megumbo oyindji oshoka ohayi vulu okuku etela oombudhi, oombudhi ohadhi vulu okuthiga dha dhipaga nenge dha kutha mo iinima yilwe megumbo.

Iimaliwa Iimaliwa oyo ompumbwe kehe moshilongo. Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi kwathele okulanda oompumbwe dhetu ngaashi iikulya, iikunwa nokufuta omalusheno.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu kehe moNamibia. Oshimaliwa oshasimana okulanda iikulya yetu, okufuta oosikola dhuunona wetu , okufuta omalusheno , okufuta oondjo dhaantu ndhoka tuka.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu kehe moshilongo, nuuna wa adha omuntu keena oshimaliwa, ombili yokomwenyo ohayi kala ya kana po. Oshimaliwa ohashi tu kwatha, opo tu vule oku landa oompumbwe dhetu moositola.

Ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga ndjino yoFNB ohayi kwathele aakwashigwana yaNamibia momukalo giili nogiili, uuna sheya pethimbo lyaanasikola taya shuna koosikola, oho vulu okuya kombaanga ndjika e to pewa ko omukuli ngono togu longitha owala moku landa iilandomwa yaanasikola mbono taya shuna koosikola puYanuuwali.

Iimaliwa. Oshimaliwa osho shimwe sho moompumbwe dhaantu kehe muuyuni. Uuna wa adha omuntu kena oshimaliwa, nombili yokomwenyo ihayi kalapo. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi tu kwatheke oku futa, noku landa oompumbwe dhetu.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Uuna waadha omuntu keena oshimaliwa nombili yokomwenyo ihayi kalapo. Oshimaliwa ohashi tu kwathele mokulanda oompumbwe dhetu dhonkalamwenyo kehe ngaashi omeya, olusheno niizalomwa.

Iisimpo, iisimpo oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka uuna waadha omuntu kuna iisimpo nombili yokomwenyo ohayi kala kala ya kana p. Oshimaliwa ohashi kwathele okufuta oompumbwe dhaanasikola oshowo okufuta omeya nolusheno megumbo.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika oha kwathele aakwashigwana yaNamibia. Ombaanga ndjika ohayi gandja omikuli kaakwashigwana yaNamibia. Ombaanga ndjika vulu wo ku kwathela mboka ye na oohauto nenge ye na oondjolo opo ya vule oku futa.

Omungaalipi ongo omuti ngoka omuleleka, omiti ndhino ohadhi tewapo opo aantu yakale yiimonena iipilangi. Omuti nguka ogwasimana oshoka oko hakuzi oopala dhomalusheno.

Uuna sheya pethimbo lyomafudho keshe gumwe oha kala apumbwa okupewa omagano uunene tu aanasikola mboka opo yamana oosikola yapita nawa oya pumbwa okupewa omagano kutya ne odhili mokapakete nenge owili , yamwe oha yeyi iithana taati ootundi.

Iisimpo, oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhomuntu kehe. Ohashi kwathele oku landa oompumbwe dhoka dhina oshilonga monkalamwenyo. Oshimaliwa ohashi vulu oku kwathela oku landa olusheno, oku futa omeya, oku futa iizalomwa nosho wo oku futa oosikola dhaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yo pombanda.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shono shina edhina lyoshilongo. Shono ohashi kwathele opo uuna toyi koshilongo oshikwawo wu kale wushi kutya owuna iimaliwa yokoshilongo shini.

Iimaliwa ohayi tu kwatha mokufuta oompumbwe dhetu ngaashi oku tulako omalusheno oku futa omeya gomoondoolopa. Ohayi tu kwathele woo oku landa iikulya nosho woo oku landa iikutu.

Ohotela olyili ehala ndyoka lyiimwenena moka hamu vulu kukala tamu lala aanzayinzayi nenge aakwashigwana, mwene gohotela aluhe okuna kukala atula mo omayakulo omawanawa ngaashi oradio yomuzizimba nombete ombwaanawa ndjono yina omalapi omatokele.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu ashike iimaliwa oyina ombinga ombwinayi oshoka uuna wa kala niimaliwa oyindji megumbo otayi vulu okuku etela oombudhi nenge oombotsotso tadhi ya dhi ku kuthe iimaliwa mbyoka tadhi vulu okuku thiga dheku dhipaga.

Iimaliwa Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe yomuntu kehe moNamibia, ashike oshimaliwa oshina uuwinayi oshoka uuna wa kala nasho oshindji megumbo ohashi vulu shiku etele oombotsotso.

Ombaanga yotango moNamibia, ombaanga yotango yopashigwana moNamibia ohayi kwathele aanasikola opo yakale yatota oombaanga nenge nditye uukalata mombaanga ndjono. Shono hashi kwathele aanasikola yakale itaaya kuthwa nando iihohela yasha komwedhi.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu oshoka iimaliwa ohayi kwathele okulanda nokufuta oompumbwe. Iimaliwa ohayi vulu wo okulanda niizalomwa. Iimaliwa ohayi vulu okufuta olusheno, okufuta omeya noshowo kehe ompumbwe yomuntu monkalamweyo ye.

Oositola, moshilongo shetu omuna oositola odhindji. Ositola oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi kala ya eta oompumbwe dhomuntu keshe popepi. Shono hashi kwathele wo ngoka ta longo mositola akale imonena iisimpo ye komaandelo gomwedhi.

Ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga ndjika ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili kaakwashigwana yaNamibia. Omakwatho ngono ongaashi, okufuta oosikola dhaanasikola, okufuta omeya, omalusheno, nosho wo okulanda iitukutuku, nenge nditye iihauto kombiliha lela.

Aakwashigwana oyendji oya tota po uungeshefa wawo, opo ya kale taya imonene iisimpo. Yamwe ohaya landitha iikutu, yamwe ohaya landitha iiyata.

Iimaliwa, iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomuntu kehe muuyuni. Oshimaliwa oshasimana oshoka ohashi tukwatha opo tulande iikulya yetu, opo tulande omalusheno, opo tufute oondjo nenge tufute oosikola dhaanona mboka yeli kiiputudhilo yopombanda.

Iimaliwa. Iimaliwa oya pumbiwa ku kehe omuntu monkalamwenyo. Nongele owa adha omuntu keena oshimaliwa, nombili yokomwenyo iha kala eyi na. Iimaliwa ohatu yi longitha oku landa oompumbwe dhetu ngaashi oku landa iikulya, oku futa omalusheno noku futa oosikola dhaanona yetu.

MoNamibia omuna oosikola odhindji kiiputudhilo oyindji. Iiputudhilo oyindji yasimana shinene oyo iiputudhilo yopawungomba mbyono hayi vulu oku longa aantu ya kale yeshi oku pangela iipilangi. Miipilangi. mono ohamu pangelwa iipundi niitafula. Iitafula mbyono ohayi vulu oku landithwa po namwe ti imonene oshimaliwa.

Oshimaliwa osho ompumbwe onene komuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda oompumbwe, ohayi kwathele okufuta omalusheno, ohashi kwathele okufuta iilikolomwa yetu, Keshe tu mpoka to yi moshigwana owu na okukala wu na oshimaliwa muuyuni mbu wopayife. Okutya uuna wakala wu na iimaliwa oyindji megumbo ohayi vulu okukala ya yu gumwa mo keembudhi.

Iimaliwa. Iisimpo oyo ompumbwe yomuntu ndjoka a pumbwa moghalamwenyo ye. Uuna wa adha omuntu ke ena oshimaliwa, nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa ohashi kwathele, okufuta omeya, okufuta olusheno, okufuta oompumbwe dhosikola, nokulanda iikulya megumbo.

OBank Windhoek oyo yimwe yomoombanga moNamibia ndjoka hayi ulike omauliko giipindi ge na sha nokusindana oongodhi. Ongodhi ombwanawa konkalamwenyo yomuntu oshoka omuntu oha vulu oku yi longitha miinima oyindji. Oha vulu oku yi longitha miinima ye yosikola, ota vulu oku yi longitha okupopya nofamili ye yi li meni lyoshilongo nokombanda yoshilongo.

Oshimaliwa, oshimaliwa osho ompumbwe ya kehe omuntu monkalamwenyo ye. Uuna waadha omuntu keena oshimaliwa, nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi tukwathele mokufuta oompumbwe dhetu ngaashi: iikulya, omeya, omalusheno, iikutu nakehe tuu shoka omuntu wa pumbwa monkalamwenyo ye osha pumbwa oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kwathele oshigwana shaNamibia. Unene oyi hole okukala tayi gandja oshimaliwa koosikola ndhoka hadhi kutha ombinga momaudhano nenge koosikola ndhoka dhi na oompumbwe ngaashi dhomuhandjo niinima ikwawo, shoka hashi ningi aagundjuka oyendji ya kale ye na ohokwe momaudhano, oshoka ohaya vulu okuza mo yi imonena oshimaliwa shawo yoyene tashi zi koBank Windhoek.

Ombaanga yaNedbank, ombaanga ndjoka yi shiwike nawa yolwaala oluzizi. Ohayi kwathele aakwashigwana uuna ye na ompumbwe yoshimaliwa. Ohayi kwathele wo okufuta nando omagumbo gawo nenge okufuta omalusheno. Uuna nokuli wa kala wu na okayima hono haka tulwa mongodhi ohashi kala oshipu, iho yi we momikweyo dhombaanga, oho longitha owala ongodhi yoye okufuta omalusheno, okulanda okalityaatya noshowo okufuta omeya.

Ositola miilongo ayihe omu na oositola ndhoka hadhi kwathele aantu yopomikunda. Moositola mono otamu vulu okukala mwa kutwa aantu yopomukunda yo taya imonene iiyemo yawo komayandele gomwedhi. Ositola ohayi tidha po oluhepo, yo ohayi ningi iimaliwa oyindji.

Iisimpo. Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe yaantu ayehe monkalamwenyo ya wo. Oshimaliwa o ha shi tu kwathele moku futa oompumbwe dhetu ta shi landa iikutu, ta shi landa iikulya ,no ta shivulu oku kala ta shi kwathele okufuta oosikola dhaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda. Ota shi vulu oku kwathela okufuta omeya ,okufuta omalusheno mo magumbo getu noshowo oku tu kandela iikulya.

Iimaliwa, iisimpo yoyene oya simana mokunkalamwenyo komuntu oshoka ohayi kwathele oku landa oompumbwe ohashi kwathele oku futa omeya, ohashi kwathele oku futa osikola opo aanasikola ya kale yaya kosikola, oshimaliwa osho ombili nongele kashipu ohayi vulu oku kanapo.

Ositola ehala ndyoka hali vulu okukwathela aakwashigwana moompumbwe dhawo. Ohadhi landitha oompumbwe dhaakwashigwana, taya landa yo taya kiikwatha komagumbo. Ositola wo ohayi kwathele oshigwana oshoka ohayi kuthapo aakwashigwana ya kale taa longo yo otaa kala taa futwa komaandelo gomwedhi, ya vule okwiikwathela moonkalamweyo dhawo shono tashi kwathele oshilongo shi kale kashi na oluhepo. Oshoka aantu otaa mono iisimpo komaandelo gomwedhi.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga ndhono hadhi kwathele aanasikola omikuli opo yavule okumona elongo lyawo lyo kiiputudhilo yopombanda. ombaanga ndjika oyina omawunawa oshoka uuna yekukwathele omukuli ohayi vulu woo oku kutula miilonga opo wukale tolongo ngoye tofutu iimaliwa mbyoka yeku kwathela yikupe omukuli sho kwali twiilongo. Ombaanga ndjino oyina omawunawa oshoka ohayi kwathele aanasikola nenge aaniilonga miikondo yi ili noyi ili.

Moshilongo shaNamibia omu na oombaanga dhi ili nodhi ili. Oombaanga ndhono dhi na uushina wokunana ko oshimaliwa, mboka hawu vulu okukala momalukande nenge moondoolopa. Okashina hano oke li nawa, oshoka ohaka endelele okugandja oshimaliwa. Ashike kombinga yimwe ngono kee ka shi oha vulu okukala po ta longo nuudhigu, opo ikuthele ko oshimaliwa she yemwene.

Iimaliwa Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe ndhono kehe moshigwana. Uuna wa adha omuntu ke ena oshimaliwa nombili yokomwenyo ohayi ka na po. Oshimaliwa ohashi kwathele oku landa oompumbwe dhetu ngaashi olusheno, omeya, iikulya, iizalomwa nokufuta wo oondjo.

Iimaliwa oyo ompumbwe yakehe omuntu moshigwana nenge ndi tye moNamibia oshoka ohayi kwathele okulanda oompumbwe dhetu. Uuna omuntu ke na oshimaliwa nombili yokomwenyo ihayi kala po. Oshimaliwa ohashi kwathele mokulanda omeya, mokulanda olusheno, mokulanda iikulya, mokulanda nenge mokufuta oondjo dhaamboka ye na oondjo dha yakwawo.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhomuntu kehe monkalamwenyo . Uuna waadha omuntu keena oshimaliwa, nombili yokomwenyo okukana po puye. Oshimaliwa ohashi kwathele okulanda olusheno, omeya , iikulya . Ohashi vulu wo okufutila aanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu kehe, oshoka iimaliwa ohayi kwathele okufuta oompumbwe dhetu, ngaashi okufuta omeya, okufuta omalusheno, okufuta oosikola, okulanda iikulya momagumbo oshowo okulanda uumbo mboka wa pumbiwa kaanasikola mboka haya yi koosikola.

Omaudhano MoNamibia omu na omaudhano ogendji. Mu na etanga lyokoompadhi , etanga lyomokambamba osho wo omaudhano gi ili nogi ili. Aadhani mbono haya dhana ohaya imonene nduno omapapa gawo. Uuna omuntu wa dhana nawa oho imonene omapapa goye taga ziilile koombaanga dhi ili nodhi ili moNamibia.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili kaakwashigwana yaNamibia. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aantu okukutha ko omukuli, opo ya vule okulanda iinima yawo yomomagumbo ngaashi omashina gokuyoya nenge oku ilandela iiyenditho nenge okulanda egumbo nombaanga; shono hashi kwathele uuna kuu na iimaliwa ohaye ku kwathele ngoye to kala to futu kombaanga komayandelo gomwedhi kehe.

Iisimpo Oshimaliwa osha simana kukehe omuntu moshigwana. Oshimaliwa ohashi kwathele okufuta oompumbwe dhomuntu. Otashi vulu okukwathela okufuta olusheno, tashi futu omeya, tashi futu oosikola dhaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda nenge ndi tye tashi landa iikutu yetu, oshowo tashi landa iikulya.

Oositola Oositola ohadhi tu kwathele moshigwana, oshoka ohadhi e ta oompumbwe popepi, unene tuu ndhoka dhi li komikunda. ohadhi kwathele oku eta oompumbwe ngaashi ooshako dhuusila, aantu ihaya ka landa we koondoolopa kokule, ihe ohaya landa owala popepi shono hashi hwepopaleke iimaliwa yi kale inaayi longithwa mokulanda otaxi. Ositola ohayi kwathele wo aakwashigwana mbono haya longo mo haa imonene oondjambi dhawo kehe omwedhi.

Iisimpo yoyene oya simana kukehe omukwashigwana, oshoka ohayi kwathele monkalamwenyo yomuntu. Uuna wi iyadha waa na iisimpo, nena oho kala wu li moluhepo lela, oshoka oshimaliwa osho omwenyo monkalamwenyo yomuntu, na uuna kuushi na nena ohashi vulu nokukutha omadhiladhilo gomuntu pehala.

Ombaanga yo Standard. Ombaanga ndjoka oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhili moNamibia ohayi kwathele aakwashigwana ya moneko omukuli ngoka haya vulu okukala taya longitha okulanda oohauto dhawo nenge okulanda omagumbo nenge okufuta oosikola dhuunona mboka yeli kiiputudhilo yopombanda .Ombaanga ndjika ombwanawa oshoka ohayi tulileko woo aantu iishoshela uuna wa pungulako oshimaliwa shoye uule wethimbo.

Ombaanga Venduka oyo yimwe yomoombanga dhaNamibia ndjoka hayi kala yi na omaudhano gi ili nogi ili to vulu okukala ya tya oya hala okukala taya tula ko oshimaliwa oshindji momvula ndjono yi imonene nenge a sindane ongodhi. Shono hashi kwathele Aanamibia ya kale ya mbaanga kombaanga hono, tashi ya tsu omukumo nonando haayehe taya ka sindana.

Iisimpo, oshimaliwa osho shimwe shomo mpumbwe dhomuntu kehe monkalamwenyo ye. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi longithwa oku tidhapo oluhepo, ohashi vulu oku futa oompumbwe, ashike kombinga onkwawo una wuna oshimaliwa oto kala wushiwike nawa koombudhi nota dhi vulu oku kuningila omuyonena omolwa oshimaliwa shoka.

Ombaanga yopashigwana. Ombaanga ndjika oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi gandja omakwatho ngele tashiya pokupatulula ombaanga. Ashike kombinga yimwe ombaanga ndjika oyo yimwe ndjoka yi na uulingilingi waya pombanda. Oshimaliwa otashi vulu okuza kombaanga yoye kutya osha kuthwa ko kulye. Nonando owuye meni lyombaanga yoyene itomono mo e kwathelo oto lombwelwa owala taku ti otaye shi tala kutya osha zi ko nomukalo guli ngiini, ashike ihaye shi ningi.

Omatala ogo omauliko giipindi ngono haga kala angala kehe mondoolopa mono aalandithi haya kala yakongelwa olukalwa lwayo opo yuulike iipindi yawo nenge yalandithe iipindi yawo. Momatala omuuwanawa oshoka ihamukala muna oombudhi ashike aalongi yomomatala ohaya kuthwa oshimaliwa oshindji kaaleli yoondolopa.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo yimwe yomombaanga ndhoka hadhi vulu oku kwathele aakwashigwana ya Namibia okulya omukuli nenge okuya kwathela uuna ya pumbwa oku landa iilongithomwa yawo nenge oku landa iitukutuku yawo uunene ngaashi iinima mbyoka iinene ngaashi oombakumbaku, owuna wo okufuta nombaanga nohayi kwathele wo omuntu a vule okukala ta futo ko nando omayovi geli omulongi komwedhi, omanga ta mana oku futa ombakumbaku ye.

Ombaanga yaVenduka. Ombaanga yaVenduka ombaanga ndjono hayi kwathele aakwashigwana miinima oyindji . Ohayi kwathele okufuta oosikola dhaanasikola. Ohayikwathele okufuta omagumbl. Ohayi kwathele okufuta olusheno. Ohayi kwathele okufuta kehe shimwe shoka omuntu apumbwa ena ombaanga yaVenduka. Ohayi vulu woo okukwathela okufuta omayinyanyudho komahala gi ili nogi ili.

MoNamibia omuna ombaanga odhindji yimwe yomudho ombaanga yaVenduka, ndjoka hayi kwathele oshigwana nomayakulo ga yoolokathana. Ohayi futile aanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda nohayi gandja omukuli kwamboka ya hala okulanda oohauto nomagumbo. Ohayi kwathele oku tula ko iishoshela kwaamboka yena iimaliwa ya kalitha mo iimaliwa yawo mombaanga.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohayi longithwa oku kandula po oompumbwe dhomuntu kehe, oshimaliwa otashi vulu oku kukwathela okufuta olusheno, oshimaliwa otashi vulu oku ku kwathela okufuta omeya, oshimaliwa otashi vulu oku ku kwathela okufuta egumbo, oshimaliwa otashi vulu oku ku kwathela oompumbwe dhonkalamwenyo, ashike ngele owakala nasho oshindji megumbo otashi vulu shiku etele oombuudhi.

Iimaliwa yoyene oyina uuwinayi oshoka ngele wakala nayo nenge pehala lyontumba , ohayi nana oombudhi dhiye dhiku yuge . Otayi vulu okukweetela wuye monkalo ondhigu ngaashi okukala wadhengwa koombudhi.

Moshilongo shetu omuna oombaanga odhindji, yimwe yo moombaanga dhono ohayi ithanwa oStandard. Ombaanga ndjono yo pamuthika, oya simana kaakwashigwana oshoka ohayi kwathele aakwashigwana omikuli. Ohayi vulu oku kwathela aanasikola omukuli, ohayi vulu wo oku kwathela aanafaalama omukuli.

Oombaanga . MoNamibia omuna odhindji dhi ili nodhi ili muna ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa FNB tamu kala ombaanga yo Bank Windhoek yokayala okatiligane. Oombaanga ndhono ohadhi kwathele oosikola ndhoka hadhi vulu oku kala dhili mompumbwe yoshimaliwa etadhi gandja kesilohenda oshimaliwa koosikola ndhono opo dhi kiikwathe kiipumbiwalongo.

Oshimaliwa, oshimaliwa osho shimwe shomo ompumbwe dhonkalamwenyo. Ohashi kwathele oku futa oompumbwe dhetu, oompumbwe ongashi oku landa omeya, oku landa olusheno, oku futila aanona ooskola no kulanda iizalomwa. Oshimaliwa osha simana uunene oshoka uuna kuUshina nombili yokomwenyo ka yi po.

Iimaliwa, iimaliwa oyo oompumbwe ya kehe gumwe moshilongo. Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi kwathele moku landa oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iizalomwa, okulanda iikulya, okufuta omeya, okufuta omalusheno, oshowo oku futa oondjo dhaamboka yena oondjo.

Iimaliwa Oshimaliwa sho shene osha simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ohashi kwathele okufuta oompumbwe niinakugwanithwa ya kehe gumwe. Uuna wa kala wu shina oshindji megumbo ohashi vulu shi ku etele oombudhi ndhoka tadhi ya dhi ku yuge oshimaliwa shoye shoka, tadhi vulu noku ku thiga dhe ku lemaneka nenge dhe ku dhipaga.

Ombaanga Windhoek, ombaanga ya Windhoek oya kwathela aantu oyendji moshilongo shetu sha Namibia. Oha yi kwathele omakwatho ngaashi, okugandja omukuli goshimaliwa opo aantu ya vule okwiilandela iihauto yawo. Oku gandja omukuli opo aantu ya vule okwiilandela omagumbo gawo. Ota yi gandja woo omukuli kaa nasikola mboka taya iilongele kiiputudhilo yopombanda, uunene tuu mboka ta ya iilongele shi nasha noku ya alonge mombaanga.

Ombaanga moNamibia omu na iitayi oyindji yombaanga. Omu na ombaanga yopashigwana, mu na ombaanga yositaandela, omu na ombaanga yoBank Windhoek. Oombaanga ndhino ohadhi gandja omakwatho gi ili nogi ili kaakwashigwana. Dho dhene odha simana oshoka ohadhi kwathele okugandja omukuli kwaamboka kaaye na iimaliwa ya gwana okulanda omagumbo gawo nenge okulanda moohauto.

Ombaanga ya Venduka. Ombaanga ndjino oyo yimwe yomoombanga dho moNamibia dhoka hadhi kwathele aakwashigwana ya Namibia omukuli. Omukuli ngono aantu ohaya vulu okulongitha uuna ya pumbwa okulanda iinima mbyoka ya simana moonkalamweyo dhawo nande oshihauto. Ombaanga ndjoka oha yi gandja omukuli, ngoye to kala to yi futu ko kehulili lyomweedhi kehe. Ombaanga ndjino oya simana oshoka ohayi tidha po oompumbwe ondhindji.

Oombaanga dhomoNamibia oombwanawa oshoka ohadhi kwathele aantu ya kale ya pungula ko oshimaliwa shawo uule wethimbo ele ashike kombinga yimwe ohashi wo vulu okukala sha yakwa ko kuutekinolohi mbuka weya moshilongo muno. Oshimaliwa otashi vulu okunanwa ko komuntu keeshiwike ta longitha omalungula.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka ohayi kwathele oku kutha po oompumbwe, ohayi kwathele okufuta oompumbwe ngaashi omeya, olusheno, olukalwa mpoka wuli noshowo iikutu. Kombinga yimwe iimaliwa kayishi iiwanawa oku kala nayo megumbo oshoka otayi vulu oku kweetela oombudhi tadhiya dhikuyuge, noto vulu okukanithila po omwenyo goye.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika yamwe haye yi ithana taya ti oFNB, ombaanga yokamuti okazizi. Ombaanga hayi kwathele oshigwana, ombaanga ndjika ohayi kwathele omathimbo ogendji. Tayi vulu okukala ya gandja omukuli, aanru taya vulu okukala ya kutha ko oshimaliwa ya ka fute omagumbo gawo nenge ya ka fute iiyenditho, oohauto dhawo dhopaumwene.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhomuntu monkalamwenyo. Shampa wa adha omuntu kee na oshimaliwa ohashi vulu oku eta uuvu wopamadhiladhilo. Oshimaliwa osha simana kukehe omukwashigwana moshilongo. Oshimaliwa ohashi kwatha mokufuta oompumbwe ngaashi omeya, omalusheno noshowo okulanda iikulya mbyoka ya simana momagumbo.

Iikwamboga niiyimati, iikwamboga niiyimati oyo yimwe yo miikulya yaakwashigwana yaNamibia. Omatama ohaga longithwa oku ninga omuhoka omwaanawa. Uuna wandesha owu shiwike wuna oovitamine dhomeho hawu kwathele wu kale wu wete ko nawa nosho wo omboga.

Oombanga dho moNamibia odhindji ohadhi kwathele oosikola dhoka dhili mompumbwe yoshimaliwa. Ngaashi ombaanga yaVenduka. Ombanga ndjono hayi kwathelele oosikola dhono tadhi adhika mokuti. Nante dhina ompumpwe yuumbo nenge ompumbwe yiipundi. Ombanga ndjino ohayi vulu oku ikutha oshimaliwa etayi gandja kosikola ndjino opo yi tungululwe nenge yi pewe oompumbwe dhoka yapumbwa.

Oositola ohadhi kwathele aakwashigwana okuya pa iilonga nonando pompito yimwe kashi li mondjila, oshoka oositola ndhoka dhaazayizayi ohadhi hepeke oshigwana yaNamibia unene, oshoka ohaya pewa oshimaliwa oshishona yo taya longo ethimbo ele. Shika ohashi ya etele uunkundi, oshoka ohaya kala ya thikama uule wesiku alihe, moositola dhimwe kamu na sha iipundi.

Iimaliwa yo mwene oya simana mokukalamweyo komuntu oshoka ohayi vulu okutidha po oompumbwe dhomuntu. Iimaliwa ohayi vulu okutunga po ongeleka, iimaliwa ohayi vulu okutunga po osikola momudhingoloko. Iimaliwa ohayi vulu okutunga po ombaanga moshitopolwa shontumba, iimaliwa ohayi vulu okugandjwa kosikola yi ka lande iikwathitholongo.

Iisimpo Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe monkalamwenyo yomuntu. Osha simana oshoka ohashi tidha po oluhepo, osha simana oshoka osho hashi landa omeya, omalusheno niinima woo yilwe. Sho shene ohashi vulu oku futa oosikola dhaa nasikola ohashi vulu woo oku futa omagumbo, uuwanawa woshimaliwa mboka.

MoNamibia omu na oombaanga odhindji dhi ili nodhi ili. Yimwe yomoombaanga ndhoka oyo ombaanga yaVenduka. Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omakwatho ogendji maaNamibia. Ohayi kwathele okufuta oosikola dhaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda. Ohayi kwathele okufuta omagumbo noohauto. Ohayi vulu wo okukwathela pethimbo lyiituthi iiwinayi.

Omatala, Omatala ogo gamwe gomoma ulikilo giipindi ngoka haga adhika moondolopa nenge komawushayi. Omatala oma wanawa oshoka ohamu landithwa yiili noyi ili yo oyina ombiliha kaa kwashigwana. Uuwinayi womatala owo mbono kutya mbono yeli mo momatala mono taya landitha iinima ohaya futu oshimaliwa oshindji kehe komwedhi kumuni gwondolopa ndjono.

Iimaliwa! Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yaantu oshoka ohayi kwathele okutidha po oompumbwe, ohayi vulu okulongithwa okufuta omeya, ohayi vulu okulongithwa okufuta olusheno, ohayi longithwa okufutila aanona mboka yeli kiiputudhilo yopevi noyopombanda uuna taya ilongo kiiputudhilo mbyoka yopombanda, ohayi kwathele woo okulanda iilikolomwa, ohayi kwathele woo okulanda iikulya.

Oshimaliwa osho shimwe sho mompumbwe yomuntu, ashike ngele owuna oshimaliwa oshindji megumbo otashi vulu shiku etele oombudhi etadhiya dhiku dhigapagele mo nenge dhiku yuge oshimaliwa ngoye mwene goshimaliwa tokala inoo monaposha.

Aanafaalama mboka haya munu iimuna ohaya kwathelwa momukalo omuwanawa koombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwa ohayi kwathele aakwashigwana uuna ya hala okumuna iimuna ngaashi oongombe. Ohaya vulu okukala ya gandja omukuli goshimaliwa, opo aanafaalama ya kale ya landa omiti, iikulya oshsowo oompumbwe dhoongombe, opo oongombe dhi kale dhi na uukolele tadhi vulu okulandithwa.

Ongeshefa moNamibia omuna aagundjuka nenge nditye aakwashigwana yena oongeshefa dhili nodhi ili. Onkene aaNamibia oya simaneka oku kala ta kwathela thana taya landa mongeshefa dha yakwawo noshowo mongeshefa dhawo ohashi kwathele ne ngoka ta landitha a kale mone iisimpo yoku ikwathela kuyemwene ye a tidhile oluhepo. Oongeshefa oshona ohadhi kala dhina ombiliha nohadhikala dhi ili popepi naakwashigwana koomalukanda.

Oositola Oositola odho dhimwe dhomomahala ngoka haga kwathele nenge ndi tye haga eta omayakulo popepi naakwashigwana. Ositola ohayi kwathele oku eta oompumbwe pomikunda nenge kuushayi, mono aantu haya vulu okukala taya landa iinima momidhingoloko dhopopepi shi vulithe okuya koondoolopa dhokokule.

Aantu mboka yena uunongo wokuninga iipundi ohayi monene iimaliwa nenge ndi tye iisipo oyindji. Oshoka una wa tameka okulanditha iipundi, aantu oyendji ohaya kala taya landa iipundi mbyoka, opo ye keyi tule momagumbo gawo ga kala taga monika nawa. Oyendji ohaya sapota nenge ndi tye ohaya hwahwameke aalongi yiipundi mokulanda kehe ethimbo yo ya fale komagumbo gawo.

Iimaliwa. Oshilongo sha Namibia osha gwanitha oomvula omilongo ndatu dhemanguluko . Osha tokola opo shi etepo oshimaliwa shono hashi ithanwa omilongo ndatu. Oshimaliwa shino oshili molupe lwefo nenge nditye uunayilona. Sho shene ihashi piti pomashina uuna wa hala kushituka meshina sho ishewe aantu oyendji kayeshi hole.

Oositola, oositola odho dhimwe ndhoka dha kutha po omukundu goluhepo uunene moshilongo, oshoka aakwashigwana oyendji oya kutwa moositola haya imonene mo iiyemo yawo ngele omwedhi gwasi. Oku longa moositola okuna uuwanawa owundji, oshoka oluhepo owelu tidhila ko kule nohaya kala taya vulu oku ilandela ooompumbwe dhe kuye mwene noshimaliwa shoka ta mono ondjambi ye.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana, ombaanga ndjoka yi shiwike koyendji, ano oyi na wo aakwashigwana oyendji. Ombaanga ndjika oyi na uuwanawa koshigwana, oshoka ohayi kwathele okugandja omukuli kaakwashigwana, opo ya vule oku ilandela iinima mbyoka itaya vulu oku yi futa niimaliwa mbyoka ye na momake. Ohayi vulu oku ya kwathela opo ya vule okulanda oohauto noshowo omagumbo.

Oositola odha simana moshigwana shetu shaNamibia oshoka ohadhi kuthapo oluhepo aantu oyendji ohaya kala yi imonena iilonga moositola mono haya kala taya longo yo taya pewa ondjambi yawo komandelo gomwedhi shono hashi kwathele oku kuthapo oluhepo mofamily yawo nomoshilongo.

Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomombaanga dhomoNamibia. Oyina iitayi moondoolopa ngaashi Oshomeya, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricon nOshakati. Ombaanga ndjino ohayi pungula naakulupe. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aanasikola mboka ya hala okwiilongela pombanda omukuli yo ye kiilongele kiiputudhilo yo pombanda.

Oshimaliwa oshina omutse gwomuntu, ashike hasho naana oshiwanawa okupungula megumbo oshoka ohashi vulu okuku etela oombudhi, dho tadhiya dhiku yuge. Aantu oyendji oya kala haya dhipagwa, molwa oshimaliwa oshoka osha nika uukengeleli.

Ombaanga yotango moshigwana. Ombaanga ndjino ohayi kwathele aakwashigwana momikalo dhi ili nodhi ili, to vulu okukala wa kuthako oshimaliwa shomukuli shoka to ka longitha okukonga oompumbwe dhoye. Ombaanga ndjino oya etapo omukalo omupupuka ku kehe gumwe. Uuna wa hala oshimaliwa ohoyi ike mositola nokakalata koye hono, ngoye to pewa oshimaliwa koomuma pomashina shi vulithe omuya momukweyo.

Oshimaliwa nenge nditye iisimpo oya simana mokukalamweyo komuntu, okutya ombinga yimwe shampa wa kala nasho oshindji shi li megumbo, ohashi vulu shi ku etele oongangala, ta dhi ya dhiku yuge dho tadhi thigi dha hanagula omaliko goye. Iimaliwa oya simana moonkalamweyo yomuntu oshoka ohashi vulu okukanda oompumbwe dhe.

Iimaliwa Iisimpo oyo yimwe yomoompumbwe monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi kwathele oshigwana ashihe koonono. Ohayi kwathele okupa aakulupe openzela, ohayi kwathele okufuta osikola dhaanasikola moNamibia, ohayi kwathele okulanda oompumbwe dhaantu dhomegumbo ngaashi iikulya, olusheno nokufuta omeya. Ohayi kwathele wo okulanda iikutu nenge iizalomwa.

Iisimpo Iisimpo nenge oshimaliwa, osho omwenyo moNamibia. Uuna wa mona Omuwambo ke na sha oshimaliwa moNamibia ke na kutya ota ningi shike. Shampa wa mono megumbo kaamu na oshimaliwa, kapu na kutya aantu otayi ikwathele ngiini. Oshimaliwa ohashi kandula po oompumbwe dhaantu ayehe. Ohashi longithwa okulanda oompumbwe dhaantu.

Iimaliwa ohayi kwathele omuntu monkalamwenyo ye oshoka iimaliwa ohayi kwathele okufuta, otayi futu omeya, iikulya oohauto, omikuli dhoka dhaza koombanga. Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yoye oshoka uuna omuntu keshina nombili yokomwenyo kayipo.

Iimaliwa Namibia osho shimwe shomiilongo she eta ko imaliwa mbyoka iipe. Iimaaliwa mbika oyi na uuwinayi, oshoka uuna wa ya puushina wa hala okutumina omuntu, ihayi piti mo, ihayi taambwa nandenande. Otashi ku ningi wu ye wu ka konge poombaanga dhopopepi mboka taya vulu okukupa iimaliwa mbyoka iikulu. Ohashi mana po ethimbo lyomuntu ngele okwa hala okutuma oshimaliwa.

Ombaanga Yotango Yopashigwana. Yimwe yomoombaanga dhomoNamibia ndhoka hadhi vulu okukala dha kwathela aakwashigwana noompumbwe dhawo. Ohayi vulu gandja omikuli kaantu, opo ya vule oku ki ilongela iilonga yawo mbyoka ya pumbwa. Ohayi vulu wo okufutila aanasikola oosikola miiputudhilo yopombanda unene tuu mboka ye na sha nomaithano gokulonga mombaanga.

Oshimaliwa, iisimpo oyo yimwe yo moompumbwe dhasimana. Yoyene iisimpo oya simana oshoka otayi kwathele oku dhenga oluhepo. Otayi kwathele oku futa oosikola, ohayi kwathele oku landa iikulya. Ohayi kwathele oku landa olusheno, ohayi kwathele oku futa omagumbo. Ohayi kwale oku landa oompumbwe dha kehe gumwe monkalamwenyo.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhakehe omuntu ashike oshimaliwa oshina uuwinayi oshoka uuna wakala nasho megumbo shilimo oshindji ohashi ku etele oombudhi ee tadhiya dhikuyuge ee tadhi kudhipaga.

Oshimaliwa osho ompumpwe yomuntu kehe monkalamwenyo. Oshimaliwa osha simana uunene oshoka ohashi tu kwathele oompumbwe. Ashike oshimaliwa oshina ombinga ndjoka ombwiinayi oshoka shampa wa kala wuna oshimaliwa oshindji kombaanga yoye oto vulu okushi kanitha thiluthilu eto kala ino monaposha. Una weshi pungula megumbo otashi vulu oku ku etela oombudhi eta dhiya dhiku dhipagele mo.

MoNamibia omu na oombaanga dhomaludhi nodhi ili, ano mu na oombaanga yopashigwana, mu na ombaanga Venduka, ombaanga yoStandard nombaanga oonkwawo dhilwe. Oombaanga ohadhi kwathele unene piituthi yomaudhano. Ohadhi kwathele oongundu ndhoka ihadhi vulu okukala dhi na oshimaliwa shokukwata omayambidhidho, opo dhi ye momusholondondo gokudhana. Ombaanga Venduka oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi kwathele oongundu dhomatanga.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aakwashigwana oyendji lela moshigwana. Ohayi kwathele oshoka ohayi pungula iimaliwa nuuna to keyi talako oto adha wa tulilwako iishoshela . Ohayi kwathele woo okufuta omagumbo, omeya, olusheno, oohauto oshowo kehe tuu oshipumbiwa shoka tashi pumbwa oshimaliwa monkalamwenyo yomuntu. Ombaanga ndjika ohayi gandja omikuli.

Olukalwa owo lumwe lwomoompumbwe dhomuntu kehe. Kehe omuntu okwa pumbwa oku kala e na olukalwa lwe, yamwe oyena omalukalwa gomoondoolopa, yamwe oyena omalukalwa gokokuti. Omalukalwa gomoondoolopa ogena ondilo oshoka ohamu kufwa omeya nolusheno. Ohamu vulu wo oku kala wuna mo iilikolomwa yoye ashike oyili koondjo mbyono ho futu kehe koomaandelo gomwedhi.

Iipundi ya simana monkalamwenyo yomuntu. Iipundi ohayi longwa kaantu mboka ye na uunongo moku yi longa. Yo taye yi landitha po. Omuntu shampa a landitha po oshipundi she shoka ohi imonene mo iimaliwa mbyoka ha vulu oku ka longitha okutidha po oompumbwe dhe. Iimaliwa mbyono oha vulu oku yi longitha oku ka landulula iinima mbyoka a longitha nale okulonga iipundi, opo a vule okuninga iipundi oyindji.

Aantu oyendji momagumbo gawo ohaya longitha olusheno opuna olusheno gwopashinanena nosheno lwoketango ,olusheno lwoketango oluna ombiliha oshoka ihalu tulwa kehe ethimbo ,ihe ihali vulu okulonga uuna etango kali ko.

Omawuliko giipundi , mondolopa keshe ohamu kala muna omawuliko giipundi , mondolopa keshe ohamu kala muna omatala mono oshigwana hashi kala shina iipindi yasho ta ulikile oshigwana. Akwashigwana mbono oha kala ta landitha iilikolomwa yawo, oongaku ,keshe tu shoka omuntu tavulu oku kala alanditha. Oshiwanawa unene oshoka aantu otaya imonenemo iiyemo yawo.